Issi cimma bitanee oosoy mulekka moosoora laagge giidi banttaagaa heeraa asay hanennabaa hasayiyooga mulekka siyyikke giidi maxxiniyanne bambabriya giyawu gidduwan woxxi uttidi makki miakkidi bayzziidi de'ees.

Issi goshshanchchay bagga gaden badala, lokkomanne qassikka hara katta zeranawu loytti ooto biittaa naa''anttuwa suppayddi qoxxidinne qassikka giigissidi oottide de'ees.

Issi aayyiya woykko issi keettaayyiya baagaa emereeni daro ataakilttiya tokkidoogaappe bambbaree gakkidi ayifidinne teridi yonddi uttidaagaa gapatiya efaada a matan uttada maxayidda dawusu.

issi yelaga na'ay ba de'uwa laammana qassikka ba soo asa de'uwaa laammana giyoogayyo dumma dumma kalissetanne caammata qassikka harabata shiishshiidi issisan eqqidi bayzzidi dees.

Issi anaxe woykko keetta keexiyage issi keetta awaay keehippe xuugiyagani ooratta qorqqoruwaa bollawu kessidi awaan phooliyagan ba madoshshan qoxi qoxidi keexidi de'ees.

Issi luxanchchay banakka ba so asaakka qassi ba deriya laammana giyogan baagaa luxettaa keehippe minni xanna'idinne ushachcha kushiyan oyiqqidi luxiiddinne tamaariiddi dees.

issi bitanee eraadoonita baagaa hayttan wottidi hagidooni ;lo'ennabay qassikka iitabay hanidaagaa ezzgi ezzgi siyidi xoosoo ne asha giyaga siyidi laa aybee giidi oychiidi des.

Daro wodallatine yelagati qassika issi issi layttay loytti biido cima asay toho kuwasiya kaasay banttaga heeran deiya televzhiniyaan adhdhiyaga beanayo giddo gelidi oyddiyan uttiwuttidosona.

Issi aaway baariyoo aaho sohoy woykko aaho shooqay diyaagaa goyyanayoo naa"u boorata hagaa kare keessidi waaxidi goyanaayo laaggidi efiidi de'ees.

Issi bitane bagaa puulaa naaganaayone wogaa qonccissanayo woga beleccaa ba hayttan wottidi hayttaara karbbabi uttidagaa asay mulee ogiyan eqqidi xeellidi de'ees.

Issi keettaa aayiya kushiyaara duge ma ma giya qooci qooccuwa kattidoogaa I keettaawaykka qassi I naati keehippe ufayttidi issippe uttidi kaashi kaashi miidi de'oosona.

Wolaytta televizhinyaan woyikko wolaytta odi-bessay ha giddon wolaytta handdaba sinttawu aattidi daro karskarssay iitsbay merettidaga odidinne aattidi de'es.

Toophphiyaa ortoodokise ammanuwa kaaliyaa keehippe cora gidida asati bantta ammanuwaa wogaan deiya daro bootta muqaqiyaa milaatiya kutta maayidi banttaga woossaa keettaa kareni sa'ani woxxi uttidi xoossaa qaala siyidi de'oosona.

Issi suyqiyan daro qommo soon koshshiyaaba woykko so giddon keehippe koshshiyaabata bayzziyoosan he suyqiya bayzziya keettaaway suyqiyaa giddon eqqidi suyqiya shammanawu yiya asatussi odees.

Qammaappe hosppun saate gidid enqelela xummaa issi godaree ciitaa emereerabyiidi keehiippe waasidi qassikka soon diya miizzaa maana giyoogan keettaa bookkin heeraa asay shiiqqid gooddiis.

issi bitanee woykko woga karetta koottiya maayi uttida bitanne baaga karetta caamayo soole duuxidaagaa woykko solee pooshetidaaga caamaa sikkiya na"aakko efiidi sikisiidi de'ees.

Issi bitane bagaa gaden pappayayyi keehippe diccidi ayfidi qassi kunttidaaga maxxidi shanxxan aattidi...

issi geela'iya bana loytadanne woykko ba puulaa loytana giyoogani qassikka kala aadhada baagaa gediyaninne baagaa siiriyan worqaa aata utoogaa asay xeelidinne miiciidi des.

Issi keehippe xunttanne qassi keehippe daro qommo oydetinne sayneti de'iyo kattaa keettaan keehippe cora gidida asay laaxa saatiyan yiidi bantta kattaa miidi ubbaykks dooddi uttiddossona.

issi bitanee baaga puulaa naaganayyo belecca ba ushsachcha hayttan keehippe wogga wottoi uttis.

issi keehippe daro gidaynne daro miishay de'iyo suuqiyani he suuqiya zal'iyagee giduwan eqid suuqiyaappe shamanwu yiida asatussi issi iqqay ekkiyo gattiya yootiidi de'ees.

Wolaytta sooddo ambbaan wolaytta wogaabaanne zanaqqabaa qassikka taarikkiyabaa besiya darobay issi sohuwan shiiqqi uttidaagaa harassappe xommoossiyageeti yiidaageeta wolaytta imatati efi xommoossissiidi de'oosona.

Issi keettan aayiya kushiyaara pude ma ma giyaa pilla bolli oyssa penttisa tigara keriya kunttara kattara qattirooga soon diyaa asay mulee shiiqidi uttidi miide de'ees.

Issi bitanee baagaa gaden afkkaatoy diccidi ayfidi kunttidagaa bollawu kiyidi maxiiddi de"es.

Issi keehippe wogga kaattay ka'iyonne bayzettyo keettan woyikko utteliyan daro asay laaxa saatiyan issippe shiiqidi bantta katta azazidi yidagga miidinne tukiyaa uyiyid de'ossona.

Issi heeraa asay bantta heeraan kaysoy heeraa asaa gade gelidi dumma dumma kattaanne sooppe qassi miishshaa wuuqqidaaga gutaraa shiiqidi ubbay issoy issuwara tobbiiddi de'oosona.

issi daro miishshay de'iyo suyqqiya bayzziyagee woykko suyqqiya goday he suyqqiyayyo gidduwan eqqidi he suyqqiyappe iqqaa shammana biida asassi iqqaa gatiya issuwa issuwa odidde de'ees.

Issi daro asay issi guuttaa qoccen uttidi macca asaykka qassi attuma issoy issuwara pooccammi miicciidi guuttaa shanxxaa kaqqiddossaa giddo gelidi bushabushiya uyidi uyiidi de'iyageeta karen asay xeellees.

Issi iqaanne dumma dumma mishshaa qassikka asaa issi sohuwappe hara sohuwaa caanidi efaanawu maaddiyaa aysuuziyaa giyoo kaamee keehippe daro deexoy de'iyoo iqaa bagaa konkkiyaan asay pude pude tookkidi caanniidi de'ees.

Issi bitane woykko huuphiyan bootta kophiya wotti uttidage baggaa emereni issi woggaa muuzee dicci gakkidi kunttidaga qaxxidi soo tokkidi ekiyidi de'ees.

issi wodalla naa'ay keehippe bana lo''ays giidi meezetibeenabanne wolayttan kase hani eribeenaban huuphiyaa gidduwaara duge lukkissi qanxxissidi biyaagaa asay doona oyqqidi be'idenne malaaletide de'ees.

Issi gooshanchay woykko issi gabaree bagaa gadiya ottanaayo basooppe gadiya oottiyo aylliya kare keessidi baagaa karen uttidi aylliyaa geeshshi siimmidi bolla baggaa qassi waaxxidi de'ees.

Issi tammanne naa"antta kifiliya luxiyaa luxanchchay banttaaga de'uwabaa xan'iya baylloojjiya giyo maaxaafaa giddon poggi uttidi paacee kiyossaa nabbabiidinne xana'iidi dees.

Wolaytta wogaa buquratinne qassikka daro beni wode taarikiya oyqqidabati de'iyosaa be'anaayyo tunggappe yiida xomoosanchchata wolaytta kawo oosanchchati efiidi bessiiddinne xomoosissiiddi doosona.

Issi ayfe teerin qassikka qawu''e ayfe yonddodi uttido mangguwaa mittaa qeeri naati ogiyara kanttide mitta gaxxappe ekkidi sho'i sho'i A ayfiyaa duuttidi ekkidi miide doosona.

Issi waassiyode keehippe yashshiyanne Siinottiraakkiyo giyogee keehippe daro deexotettay de'iyo miishshaa baagaa gonggiyani caanidi issi sohuwappe hara sohuwa efiyagaa asay ogiya doonan eqqidi xeelliiddi de'ees.

issi yelagay misiliyaa woykko siiliyaa medhdhishin doona baggay moorettidaaga laaphphisiyaan qucci quccidi giigissidinne geeshshidi naa''anttuwa siilees.

daro toophiyapene qassikka tophiyappe kare biittaappe wolaytta sodo ambaappe qommo bagaara de'iya daamota deriya hanotaa siyidi maalalettidi xoomoosanawu yiida xomoosiyaageeti he deriyaayo huuphiyan eqqidi xomoosiidi de'oosona.

wolaytta asay sinttaara yiyyaa baaliyaa lo''o hanotaninne metoy karssikarssay meretennan bonchchanadan wolaytta zooniyaa kawotettay kaamiyaan yuuyyi yuuyyidi oduwaa odidde dees.

Issi xoossaa qaalaa odiya ye qaalaassi ye daro asay doodidi eqqidosaani xoossaa qaalaa geeshsha maxaafaa oyiqqidi xoossaa maxaafa odiyaga gudduwan pogidi nababiide des.

issi hiradhiya asay issi bitaniyawu de'iyo keettawu olay lukketidi aattiini he aatidasaayo aattiyosaa laamidi ubbay issippe shiiqidi giigisiidinne zaari kexidi de'oosona.

Issi heeran issi biittaa asay daro mataa qommo maataa buuccidinne miittaa qanxxidi gaashsho keettaa ubbay boliyaa bolidinne issoy issuwaara miiccidinne kaa"idi keexxiidi de'oosona.

Wolaytta haydaan keehippe daro tarikkiyaanne Wolaytta laamiyaa oottida keehippe daro taarikee de'iyo Firiyaa Alttaayee giyoogee hayqqidaagaa taarikiyaa siyidi asay muleekka azaniiddinne keehippe yeekkiiddi de'ees.

Issi yelagay banttaagaa sooni uttidi kalkkuleeteriya woykko gujjiyogaa, denttiyogaa, shaakkanawunne darissanawu maaddiya miishshan dumma dummabata gujji gujjidi be'iiddi des.

Issi gelao na'iyaa baggaa yelettidi laytta bonchchanayo keehippe daro miyoyobatane uyiyobata gigisa uttada bantta keettaa dumma dumma meray de'iyo si'ileta ehada kaqqa kaqqa ehada gigisayda deawusu.

Issi keettaappe issi ayyiyaa sooni kattaara baanawu bambbariyaa daaxxa simmada he bambbariyaa tigaanayoo shaatiyaa keehippe geeshshada haattani meeccaydda de'awus.

issi wuxxoynne di"oy qassi keehippe miido dettotettiyaa sohuwaa qabaliyaa asay yiidi be'iidi dees.

Wolaytta sooddo yunbberesttiyan anjjettiya luxanchchati/bantta luxettaa wurssidi anjjettiyageeti wolaytta yettanchchaa Diidi Gaagga yettaa wozee giyagaa dooyidi ubbay duriiddinne hombbociiddi doosona.

issi keettayiya woykko issi keetta balteettiya basooppe baacaa/wogga albbeeme baacaa ba wotidosaappe ekkada maataa buuccanaassi gade emereera bayda de'awusu.

Issi yelagay xoossaa qaalaa oodiyaagee xoossaa qaalaa oodiyaa geeshsha maaxaafaa de'iyaa payduwaan nabaabidi de'ees.

daro wollaytta wodallati woykko wollaytta yelagati eraadooniyaan yettanachchaa diidi gaaga yettaa ganggee ganggee giyaagaa dooyidi uttidi na"ati duuriyoode qassi hankkooti miicciidi de"oosona.

Daro yelagati wolaytta soodo ambbaappe tunggaa biyaageti baanaassi ogiyaan eqqidi kaamee yiidaaga ubbaykka bantta shanxxaa oyqqidi pude kiyiidi de"oosona.

issi dumma dumma asaa keettaa miishshaa ekkidi qalamiyaa tiyiyaagee issi bitaniyaa keettaa mishshaa emeriyaa zaguwaakka ubbasaa qassi garssaa bottane bollaa zo'o qalamiyaan tiiyiidi de'ees.

issi keettaa keexxiya anaaxxee awaa kawottan woykko awany wolqqamiyagani keettaa huuphiyan keettaa away phoolishini woykko pholissishini madoosah shocci shoccidi keexxiidi des.

Issi heeran issi bitaanee bullachchaa bullachchin heera asay mulee issippe shiiqidi asoon de'iyaa metuwaa issippe kushettidi mulee oottoosona, oottoosonanne qassikka soon uttida immata mookkosona.

Issi guuttanne goynnaara keehippe addussa gawariya keettaa huuphiyaara ecceree woxxiyaaga ezgga ezggaada guppa keettaa huuhpiya kiyada eceeriyaa goodada oyqqada eceeriya saxxada baydda dawusu.

Issi suuqiyaan dumma dumma iqata bayzziyaa bitanee he suuqiyaan iqay paccidaagaa harasappe kaamiyaan caani ehiidi karen woottidi iqaa kaamiyaappe tookki tookki woottidi ba suuqiyaa geliisidi de'ees.

Issi yalagida geesappe keehippe addussa gidida yelay shebexxe caamma meray bootta gididooga wottidi keehippe deexxo pudetta sheenuqqiidi hemettide de'iyaaga asay eqqiidi xeellees.

wolayitta sooddo yumburushiyaa giddooni issi ichchashu naati bantta mala luxiyaa tamaaretuppe woyikko luxanchchatuppe silkkiyaa woyikko moobayiliyaa wuuqqiis yaagiyaa xuufee odiyaagee issi san kaqetti uttidaagaa daro asay nababiiddi de'ees.

Toophphiya ayssiya woykko heemmiya kiike moconay Wolaytta Sooddo ambba yiidaaga Wolaytta asay ekuwaba oychchiiddi de"es.

Geela'o naati woykko wodala naaati issi guutta qocciya diyarin muuziya abokkaduwa mangguwa shiiqidi ubaykka issisan uttidi bayziidinne ubay issoy issuwara haasayiidi de'oosona.

Issi heeraa asay bantta heeraayo timirtte keettaa koshshees yagidi kawotettaayo oyshaa immin, kawotettay qassi deretettaara zorettiyoogaaninne issippe gidiyoogan timirtte keettaa keexanaayo mittaa qanxxisiidi de'ees.

Issi kushee hiilanchchay keehippe xoqqu giida keettanne aaho keetta karen eqqidi zo'o qalamiya tiyyide de'ees.

Issi woddalla na'ay geediyan boottaa caammaa wottidi hare gaariyan keehippe daro iqqaa issuwa issuwa bolli wottidi caanidi makkiina giddooraa duge laaggiidi de'ees.

Wolaytta Soodo ambban giddo ambban naa''antto xekka luxetta keettappe sintta baggan tammanne ichashshantto xekka gakiya pooqiyaa issi dure ba miishshan keexxisiyooga daro oosanchchati ba huphiyan simminttuwa tookoosona.

issi sohuwaani woykko issi ogiyaan soon yeehoy kiyidaagayoo daro immatay soo yiyoo giishayoo heraa asay mulee shiiqqidi kushshettidi banggaa shaayidinne hattaa tiigidi kinittuwaa agiiddi de'oosona.

Toophiya qaalihiwote ammanuwaa kaalliyaa ammananchchati bantta ammanuwaa keettaa ubbaykka geeshsha maxaaafa oyqqidi corati issoy issuwaara hassayyidenne miiccidi biidi de'oosona.

Issi guutta tukke keettan de'iya i wolqqaappe dariya asay woikko cora asay ba hangaara ubbaa dooddi uttidi tukkiya uyiidinne kaa'idi miiccid de'ees.

Issi geela'iyaa ba sintta loyttana giyoogan daro qommo qibaateta shaammada ehaada bana tiyayda de'awusunne qassikka ba menttershshaa loyttana giyoogan zo"isiyaaga woykko chapastikiyaa ekidoogaa yaanne haanne tiyaydda de"awus.

Toophiyaa phenxxe ammnawuaa kaaliyaa kaallanchchati woykko protanse ammnauwa kaaliyaageeti bantta woossiyo keetta biidi xoossa qaala uttidi siyyide keehippe galatide doosona.

Issi heeraa asay daguwaa shiiqidi bantta gadiyaa dumma dumma kattaa badalaa lokkomaanne harabata zeranayoo ubbay issippe shiiqqidi gadiyaa zeranayoo booraa gooyiidi doosona.

Wolaytta sodo yunburushiyaan issi oyddu luxxanchchati bantta mala luxxanchchatuppe silkkiyaa woykko mobayliyaa wuuqqidaagaa yunburusee yedettidaa giyaa xuufiyaa kessidooga yunburusiyaa luxiyaa ubba asay eqqidi naagidi dees.

Wolaytta sooddo ambbaappe tungga ambbaa biyageeti woykko oosuwa lo"o qaada demanna giidi biya asati bantta kaamiyappe ogiyan wodhdhidi issi qummaa keettaa woykko kattaa keettaa gelidi laaxaa miidi de'oosona.

Issi anaaxee baagaa ooso keettani oydiya bollan utti uttiri magaaziya, madooshaanne qassikka misimaariya shiishshidi sooni iqaa wottanaassi go'iya adussa saaxiniya waaxiiddi de'ees.

issi heerani issi bitanee paraa togidinne qasikka ba mala paraa toggiyaageeta xeegi kare kessidi paraa kooridi togiidi issi sohuwa ubbay issippe biidi de'oosona.

Issi sinttan zo'o qalamee tiyetti uttido aaho keettaa luxanchchati luxanaayyonne qassi luxissiyageeti luxissanaayyo keexettida keettaa daro asay a karen eqqidi ayifiya keehippe xonggidi giddo xeelliiddi de'es.

Issi keettani aayiya ba sooni miizzaa maataa mizzanaagee koshshiin ba son essa wottido baaccaa shodda ekkada maataa buuccanaayo maata dere woykko maataa buucciyo sohuwa baydda de'awusu.

Metoy woykko xillo uyyiyo haatta metoy merettidaaga heera asay mulee shiiqid giigissidoogee qassi giigi simmidi haggaazaa suure immiyaaga mule asaykka haattaa duuqi duuqqidi go''etidenne galaatide de'ees.

Wolayitta wogaa woyikko taarikiya odiya maxaafay xaafetti uttidaagaa issi wodallay banttaagaa kare suran woyikko maataan zin'idi wolayitta taarikiya qoppi qoppidi malaalettiiddi de"es.

Wolayttan ganddappe yiida wolaytta soodo ambbaa yiida daro yelagaa asatinne cima asati wolaytta gutara geli wolaytta daro taarikkiya oottida Firew Altaye taarikiya naabiidi de'oosona.

issi na''ay timirtte keettaani ba luxetta luxidi qofaa qashuwa medhdhi simmidi he qosha qofaa qashoy oysha qofaa qasho gidiyooga bessanaayo wurssetani oyshsha malaata woottiis.

Toophphiyappe keehippe qoodaa cora gidida macca asaynne attuma asay karen biittaa woykko Arabe biidi bantta de'uwa laamanna giidi Boolee ayeeriya woykko horophphillaaniya toggiyosan salappeti uttiddossona.

Tammanne na"antta hisaabiyaa maxaafaa giddon sinttaa xeettanne ishshatamaa dooyidi issi gooba luxxanchchay ba biiriyaa woraqataa bolli xaafi xaafi immettida oosuwaa oottidi des.

Issi na'ay woykko issi wodallay wolaytta wogaan meezettibenaaba woykko kase hani erennabaa ba mayuwaayo zookko gidoora duge qanxxiri ubbaka zokkoy beettishin hemettiyaagaa asay mule doonaa oyqqidi miiccidi de'ees.

Issi na'ay baagaa huuphphiyaa woykko baagaa binnaana loyttana giidi miiduwaa woykko xeerara guuttaa le'i le'i uttida miiduwaa ehiidi pude pude pixiidi de'ees.

Issi cimma aayiyaa ba sooni de'iya doonaara aaho gaxxaara qassi karexxi uttida ottuwa meeccada qumaa katanaayo woykko dumma dumma qumaa meeccada an katanaayo tamaani wottayda de'awusu.

issi ooso keettan ootiyaage ba oosuwaa oottide hankkoti woykko hara oosanchchatu oosuwaan metoy de'ees woykko likkena giidi gelidaaga kawotettay hegee koshshenaba giidi qachchanayyo xaacciya yediidi de'ees.

Daro asay woykko issi tammaa gakkiyaa cima asati issi keettaa heeran issi bitaniyayo wolqqay baynaagayoo maataninne mittan yeemo keettaa ubbay keexxidinne boolidi keexxidi doosona.

Issi oyddu wodalla naati giyaa giddoppe asaa buquraanne asaa miishshaa wuuqqidaageeta oyddu xaaceti yiidi keehippe ordde dullaa oqqogan ogiyaan shocci shoccidi wadhiidi de'oosona.

Issi oydiyanne dumma dumma mittaappe meretiyabaa waaxiya bitanee woykko anaaxxee maayuwa woykko haraba yeggiyo keehippe aaho saaxiniya Masi masidi waaxiidi de'ees.

Issi aayyiya giyaa efaada bayizzanaassinne dumma dummabaa ba son kattanaassi ba gaden timatimiya giyogee teeridi yonddoddi uttaagaa sayiniya efaada maxayidda dawusu.

Wolaytta sodo yunbrssiyan luxiyaa luxanchchati bantta paaciya ekanawu ubaykka maxaafa keetta woykko nababbiyo sohuwa gelidi ubbaykka co'u gi uttidi nababid beettosona.

Issi wodalla na'ay meraa zo"o gidaranne qassika bolla baggaara xooqqu giidi garssaara ziiqqi giida sheebece caammaa woottidi keehippe dembba giidida sohuwaara horddopidi hemettiidi de'iyaagaa hara asay qassi xeellees.

Uddupunttappe biidi tammanne naa"antta gakkanawu pa tamaariya luxanchchati bantta luxettaa maxaafay laametiroogaappe denddidiraagan ooratta maxaafay nuna gakkibeenna giidi ississan uttidi yiilottidi de'oosona.

Issi bittane baaga gadiya, gadiyaa keehippe suupayi oottidinne qoxidoggan aradissiyaa xaliyaa gujidi he gujiddo sohuwaani badalla ayfiyaa laali laalidi zeriddinne kamiddi dees.

Issi dere esay banttaagaa heerani daro qohoy gakkiis yaagidi woykko meetoy gakkiis giidi ha meetuwaa waati birshshanee gidi qooppidi ubbay issippe shiiqqidi tobbiidi de'oosona.

daro naati issi sohuwaara biide manggoy ayfidinne teeridi yonddodi uttiraaga mittan sho'i sho'i duttidi he mangguwappe ekkidi gaashshi gaashshi mmide de'oosona.

Issi woddallay ba lagiya wolaytta banddiray o meray yaagin a lager qassikka heezzu qommo meray de'iyagaa malaati malaattidi bollaraa duge gakkanashin bessidi de'ees.

Issi na'ay baagaa luyshsha huuphphiyaa pude zaari pixiidi de'ees. Karen eqqidi

Issi heeraa asay shiiqqidi issi bitaniyaasi boliyaa boliidi leefo keettaa baggay maataa caakkiyoode baggay mittaa kessiyoode issippe shiiqidi keexxidinne hasaayiidi de"oosona.

Issi galbbaa qaacciya bitanee ba eriyo hiillaaran woykko ba eriyo eraan galbbaa qaaccidi keehippe moorettidanne irxxa galbbaa qaaxxidi asay go'ettiyo galbbaa kessiidi de'ees.

Daro yelagatti issippe shiiqidi tukke keettan tukkiya uyiidi de'iyaageta asay be'i miiccee.

Issi heeraa asay he heeraa biittan issi keettan yeehoy kiyidaagayyo ubbay issippe shiiqidi zoorettidi yehuwaaa wogaa bonchchidi hayqqidaagays duufuwa woykko ollaa bookkidi de'ees.

Issi heeran xillo uyiyoo haattaa metoy diyaagaa pagalana giidi heeraa asay shiiqqidi haattaa tookkidinne giigisiidi de'ees.

Wolaytta soodo yunbburssiya kareni asaa kaamiya daafaappe daanuwappe naagiya tiraappikke xaaceti tamaareti kareera gede kanttiyaageeta ogiya bessi bessidi ubbakka makiinay yiyaagaa bessidi aatiidi de'oosona.

Issi guutta na'ay wolaytta soodo ambbaan giyawu gidduwaara naa"u goomawa bishikiliteeyoo huuphphiyaan uttidi keehippe daro esuwaan laaggidi diyaagaa asay mulee malaalettidi doonaa oyqqidi xeelliidi de'ees.

issi bitanee ba oottiyo ooso keettan kawotetta oosuwa xalqqa geliyoogara oosuwan moorettay wolyyko balay dees giidi koshshenaba haassayyogan kawotettay kiittido xaace oykkidi kaamiya bolli keesside de'ees.

Issi keettan karissikarssay woykko keettaayeeranne keettaawaara maayettennabay merettiraaga heera asay issippe shiiqqidi tobbiidinne issi keettaayiyonne keettaawa siggettidi de'oosona.

wolayttan daro qommo wogaanne haydaa qassika taarikkiya qonccissiya buquray issi sohuwan shiiqi uttidaageeta daro asay malaalettidi malaaletidinne keehippe nuna olidi biidi be'anaayo hidoota oychidi de'ees.

Wolaytta soodo ambban daro wodalattinne yelagati qassikka attuma naatikka, macca naati issi sohuwa shiiqqidi Didi Gaga woze wozee giya yettaa guppidinne yexxidi qassikka duriidi beettoosona.